Omukulu gwonale okwa tile, "omeya iha ga keelelwa, " mokati koondundu oha mu adhika omeya ge li pokati kadho.

Ehumo komeho aantu oya eta po omashina ngoka haya longitha okupulula, oku kuna noshowo oku teta omwiidhi.

Aantu moNamibia oyena uundama moka haya tula oohi yedhi tekule. Ngele dhakoko ohaya kutha oonete e taya kwata mo oohi yaka landithe.

Aanyasha mongashingeyi ohaya longo ya tula ombunda moshihwa. Ohaya ningi uunafalama ngaashi okukuna oohi, e taya dhi kwata ya ke dhi landithe po.

Uuyuni sho wa humu komeho aantu ohaya longitha omashina peha lyaantu. Opuna omashina gokupulula, gokukuna, gokuhelela no gokutekela iimeno.

Aantu mboka yahala okutekula oohi ohayi komahala hoka hakutekulwa oohi opo yamone ontseyo nkene yena okutekula oohi niikulya mbyoka oohi hadhili.

Namibia osho oshilongo oshiwanawa, ohamu adhika omaunshitwe omawanawa ngaashi iiyamakuti, oondundu, omeya geli momilonga. Uunshitwe mbuka ohawu hili aatalelipo.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka ha ga hili aatalelipo, ngaashi ombuga ya Namibia, Etosha moka ha mu adhika iiyamakuti. Mombuga ka mu nasha iimeno oyindji.

Uuyuni shi wa huma komeho, iilonga yaantu oya kuthwa po komashina nokomambakumbaku. Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula, oku kuna, okutekela iimeno osho wo okuteya.

Mongashingeyi ngele omuntu iho longo sha owapumbwa okukala wuna epya moka tokunu iimeno ngashi iilya , omapungu opo wuke galandithe po ngele wa teya.

Namibia osho oshilongo shoka muna uunshitwe owundji uuwanawa. Uunshitwe mbuka ohawu hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo. MoNamibia ohamu adhika oondundu ndhoka oombwaanawa.

Monena aanyasha ohaya kala taya nyangadhala opo yi imonene iimaliwa. Ohaya yi komadhiya hoka kuna oohi, taya kwata oohi opo yeke dhilandithe po yo yamone iimaliwa.

Komukunkulo gwefuta ohaku adhika omamanya gi ili nogi ili. Omamanya ngaka omawanawa naantu ohaye ga tula mookombitha dhawo.

Iinamwenyo yomokuti, oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti ngaashi oondjamba, oonkoshi, noonduli. Ondjamba oshinamwenyo sha simana oshoka oshi na omaego ngoka ngele oga landithwapo ohage tu pe oshimaliwa.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tu pe onyama nosho wo omayi. Omayi goondjuhwa ohaga vulu okukuthwa po poondjuhwa, taga ka tulwa muushina mboka hawu tende omayi ogendji pethimbo limwe.

MoNamibia omuna iimuna mbyoka hayi tekulwa ngaashi iikombo, oongombe, noondoongi. Oongombe ohadhi tupe onyama, noshowo omahini.

Uuyuni sho wa humu komeho aantu ohaya kunu iimeno yawo kombanda ya tula ko oothayila ndhoka hadhi keelele iimeno koonte dhetango odhindji.

Uuyuni sho wa huma komeho, aantu ohaya kunu iimeno yawo kehe pehala nande omombuga. Opo iimeno yawo yi koke nawa ohaya tula ko uuthayila mboka hawu gamene koonte dhetango odhindji.

MoNamibia ohamu adhika omamanya gomaludhi gi ili nogi ili. Omamanya ngaka ohaga hili aatalelipo kiilongo niilongo ye ye ya tale Namibia shi lyo opala.

Opo wu tekule oohi owu na okukala wu na oonkondo oshoka odhi na iilonga oyindji. Oohi oha dhi pewa iikulya, oohi oha dhi talika ngele ota dhi ehama nomeya gomokandama oha ga shendjwa opo oohi kaadhi kwatwe komikithi.

Uuyuni owa huma komeho, aantu ohaya tekula oondjuhwa odhindji pethimbo limwe. Oondjuhwa ohadhi tulwa kiikiku hoka hadhi pelwa omeya niikulya.

Momuthitu ohadhi adhika omiti, niihwa yi li mumwe. Omuntu ngele to endemo, ohapu kala puna uundjila, mpoka hapu ende aantu, iho piti mokati kiihwa mono muna omano.

Muuyuni ohamu adhika oohii dhomalwala ngili Mongolia ngashi omuna oohii ondudhe, oohii otokele noohii oshunga.

Aawambo shaa ya teya iilikolomwa yawo ngaashi iidja noma pungu nii djaadjaaka eta ye yi yungula, oha ye yi pungula mii gandhi moka hayi kala, taya kutha.

Aantu ohaya tekula iinamwneyo ngaashi oondjuhwa, iikombo niingulu. Iingulu oya simana oshoka ohayi tu pe onyama noshowo omagadhi.

Aantu mboka haya yekula oohi ohaya tungu uundama owundji moka hamu tulwa oohi. Kehe mokandama ohamu kala muna oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi dhika ohadhi pelwamo iikulya moondama.

Omeya ogo omwenyo niimuna ohayi nu omeya. Iimuna ohayi meneka yuka koondama nokomadhiya hoka yikanwe omeya manga ongula onene.

Momafuta no momiilonga ohamu adhika oohi dhomaludhi ogendji. Oha mu adhika oohi oonene momalutu. Oha mu adhika uuhi mboka uushona, noohi dhimwe oondudhe nadhimwe oonshunga.

Aawambo oya simaneka uulalelo. Okulya oshimbombo, omuhoka nokamboga keli pooha. Oshimbombo ohashi ningwa muusila wepungu nenge muusila womahangu.

Komilonga hoka ku na omeya omale aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi. Oonete ndhika ohadhi hilwa kaantu ya kwata kombinga nokombinga, opo ya kwate oohi odhindji.

Ombuga olyo ehala ndjoka hali hili aatalelipo ohamu adhika uumuti uushona wii ihana omuna oondundu odhindji mo ohamu adhika omwiidhi.

Embakumbaku lyokupulula omatemo ogendji ngoka taga vulu okupulula ehala enene, pethimbo limwe. Aantu ohaye li longitha oshoka ohali mana okulonga mbala opo aantu yakune.

Mokuti omuna omiti dhomaludhi ogendji. Dhimwe omile dhimwe omifupi. Omuna omayoka miinanwenyo.

Oludertiz oyo ondoolopa yatungwa popepi nefuta. Oyina okapale kokutulila oosikepa noya tungwa yoopala nawa.

Oshikuku shoondjuhwa Osho ehala moka oondjuhwa hadhi kala. Ohamu kala mu na iikulya nomeya ga gwana. Oondjuhwa ohadhi kokele koshikuku, ihadhi zi ko dhi ka nyange.

Ehala lyoku vululukwapo olina oka ndama koku mbwinda, olina uumbete mboka to vulu oku lalapo, olya tungwa popepi nomamanya.

Oolodge Olodge oyo ehala lyoku vululukwapo moNamibia. Ohadhi tungwa popepi nomulonga ngaashi gwa Kavango, aantu ohayeya yuuve okambepo okatalala nawa.

Omunino gokutekela iimeno, komahala hoka omvula ihaayiloko nawa osho wo aantu mboka haya kunu pethimbo lyokwenye ohaya tula po ominino ndhoka hadhi longithwa okutekela iimeno.

Embakumbaku oli na omatemo, ngoka haga fulu nokupupaleka evi opo aantu ya vule okukuna. Aantu oyendji oye hole okupululitha omapya gawo nembakumbaku, oshoka lyo oha li longo epya enene muule wokathimbo okashona.

Okutekula oohi, aantu mboka ha ya tekula oohi oha ya hogolola ombuto ndjoka ombwanawa, ta yi opalele mehala lyawo. Oshoka oha ya tekula oohii dhoku lya , osho woo okulanditha.

Ekondombolo oyo ondjuhwa ondumentu. Aantu oha ya hogolola omakondombolo ngoka omawanawa opo ga londe oondjuhwa dhawo oonkiintu , opo dhi vale uuyuhwena uuwanawa wo otawu koko tawu endelele.

Ekodhi olyo ondhila ndjoka hayi tuka tayi endelele. Oli na omeho haga mono kokule . Otayi vulu okuyakula ohi yi li momeya. Ohali tuka tali endelele.

Oondjuhwa dhomayi ohadhi tekulwa, opo dhi vale omayi. Oondjuhwa ndhika ohadhi vala omayi ogendji pokathimbo. Omayi ngaka ohaga ka landithwa.

Oongombe odho iimuna mbyoka hayi tekulwa kaantu. Ohadhi kalithwa , etayi edhililwa kiigunda . Ohaye dhi tekula yamoneko onyama oshowoo omahini.

Ombuga ya Namibia, olyo ehala lyoka ihaali mono omvula ya gwana, ohamu adhika omwiidhi omushona, omiti dho mombuga ya Namibia omifupi dho odhi ili kokule.

Efuta lyoAtlantic moNamibia olya tsakanema nombuga yaNamibia olyo efuta muuyuni lya tsakanena pamwe nombuga.

Oshikuki ohashi longekidhilwa aantu pomahala gomanyanyu ngaashi opoohango, omavalo, omashasho nosho woo omakoleko. Aantu ohaya li oshikuki yapandule pamba gopombandambanda.

Oonkanga odho mokuti. Monena ohadhi tekulwa hadhi tulwa miikuku moka hadhi pewa iikulya nomeya. Ohadhi tekulilwa aantu, opo ya mone ko onyama ya ka landithe.

Oshimbombo shuusila wepungu, osho oshimbombo shoka shalongwa muusila waza momapungu, ohashi lithwa okasopa oshowo okamboga,

Onduli oyo oshinamwenyo oshile. Oyina othingo onde. Ngele tayi nu omeya ohayi tonyo oongolo dhayo dhokomeho opo yi adhe medhiya yinwe omeya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo oshinene mokati kiiyamakuti. Ohayi adhika mokuti, na ngele owa adha ya koka ohayi kala yi na omayego gaali ngono ge na ongushu ngele taga landithwa po.

Uulalelo, uulalelo oha wu lika kaantu nge taya ka lala, oha wu longekidhwa moshiwambo puna okambombo, onyama ngaashi ondjuhwa, okasopa ko ku litha onyama osho wo onamunate yo ku ikulula.

Etulilosikepa olyo ehala lyatungwa mpoka ha pu tulile oosikepa ,ohali adhika moondoolopa ndhoka pe na efuta ngaashi mombaye nomoshiwakopo .Oosikepa ohadhi londekelepo iinima tadhi fala kiitopolwa yi ilile .

Oohi dhomefuta, oohi ndhika ohadhi adhika owala ngaashi kOmbaye kOliindili oshowo kOsiwakopo oshoka hoka oko kuna efuta nomeya ogendji.

Iingulu ohai tekulwa momagumbo tayi pewa iikulya. Ohai tupe onyama yokulya, yo ohai vulu okulandithwa po, opo aantu yamone mo iimaliwa.

Omavo osho oshimeno shoka hashi mene momeya ,ohashi kala shina omafo omanene ga lala kombanda yomeya, oshina oongala oontokele, shampa omavo ga koko ohaga ka fulwa mevi.

Welwitchia osho oshimeno hashi adhika mombuga moNAmibia. Oshi na omafo omale omazizi. Oshi na omidhi omile ndhoka hadhi shi pe omeya okuza mevi.

Onduli ookananathingo ohaya adhika miikunino yiiyamakuti ngaashi Etosha. Oya gamenwa kepangelo osho oshinamwenyo oshile miiyamakuti muuyuni.

Okambakumba kokuteta omwiidhi okena okashina hono haka tete omwiidhi, etagu gongelwa, etagu mangwa . Omwiidhi nguka ohagu pewa iimuna pethimbo lyokwenye oshowoo pethimbo lyomvula inaayi loka nawa.

Okutalelapo. Omahala mpoka aatalelipo haya katalelapo itaa puvulu okulonda ohauto ngaashi kombanda yoondundu nomokati kiihwa. Aatalelipo ohaya ende koompadhi opo yayepo.

Opoloyeka yoFood Land Tilapia , otayi tekula oohi dho Tilapia ndhoka hadhi pewa iikulya yoPellet opo dhikoke, dho dhilandithwepo.

Oongombe dhomahini! Ohadhi kala moshigunda tadhi pewa iikulya nomeya. Ohadhi kandwa nomashina opo dhize omahini ogendji.

Ondunda yomwiidhi ohayi ningwa momwiidhi ngoka hagu kumbwa. Ohayi tulwa koongudhi ndhoka hadhiyi kwateleko. Oondundu dhimwe dhomwiidhi ohadhi tungilwa omanga dhimwe ohadhi dhikilwa iiti mooha.

Egwo lyomeya lyo koRuacana Olyo ehala ndyoka hapu kala pu na omeya taga tondoka kehe ethimbo. Omeya ngaka oge na oonkondo, oshoka ohaga longithwa okuninga olusheno, ndoka halu longithwa kOwambo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika iiyamakuti ngaashi ooholongo, uumenye. Omu na omwiidhi, omu na omiti dhimwe omile dhimwe omihupi.

Omakeembilyi, omakeembilyi ohaga kunwa ngaashi moTsumeb moka muna oofaalama odhindji. Ohagakunwa gokulya osho wo aantu ohaye galandithapo.

Oondjuhwa odhi li koshikuku hoka hadhi pewa iikulya nomeya. Ohadhi tekulilwa onyama oshowo ohadhi landithwa po aantu ya mone mo iiyemo.

Ominino dhoku tekela iimeno ohadhi tekele iimeno dho dhene. Ohadhi tulwa momahala moka omvula ihaa yi loko nawa noshowo pehala ngele aantu taya kunu pokwenye.

Onkoshi edhina limwe onime osho oshinamwemyo shomokuti. Ohashi adhika miikunino yiiyamakuti ngaashi Etosha. Onkoshi ohayi li onyama opuwo.

Ondjambameya osho oshinamwenyo hashi adhika komulonga gwakavango. Oshinene molutu ohayi kala momeya ye etako omutse no showo ohayi zimo yi ye komutunda.

Endombo olyo oshimeno shoka hashi adhika unene mombuga yaNamibia. Ohashi koko pehala mpoka kaapu na omeya ogendji, oshoka oshi na omafo omanene molutu ngoka haga pungula omeya, shi ga longithe pethimbo kaapu na sha omeya.

Ombuga yaNamibia. Ombuga yaNamibia oyina omiti omifupi, oyina oondjila yo oyina oondundu ndhoka dhaza momamanya omanene.

Omatemo gamambakumbaku go kuheya omwiidhi, ohaga heya omwiidhi ngoka hagu gongelwa eta gu mangwa. Omwiidhi nguka ohagu pewa iimuna ngaashi oongombe pethimbo lyokwenye nethimbo ngele omvula inayi loka nawa.

Ongalangombe oyo oshinamwemyo shomokuti. Aantu ohaa ti konyala yife ongombe oshoka oyi na olutu lwafa lwongombe, oyi na ishewe nooniga ngaashi dhongombe.

Omulonga gwaKavango ogo onzo yomeya kaantu nokiinamwenyo. Ohamu adhika oohi go ohagu eta iimaliwa moshilongo oshoka aatalelipo ohaya yiko taya falamo uumbautu opo yekiinyanyudhe.

Onete yokukwata oohi. Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi momeya omale. Onete hayi hilwa kaantu. Onete ohayi kwata oohi odhindji pethimbo limwe.

Omambanana ogo iiyimati mbyoka hayi kunwa yi landithwe. Shaa ga koko ohaga konwa ko taga falwa koositola, oshowo komatala hoka haga ka landithwa.

Monena uuyuni sho wahuma, iimeno ohayi kunwa momahala moka muna uupyu, tawutonatelwa netango nenge uuyelele tawu gandjwa okuza koolamba opo yimene tayi endelele.

Omulonga gwaKavango Ogwo ehala ndyoka hali kala li na omeya omvula ayihe. Ihali pwine. Ohamu adhika oongandu, oohi noondjambameya.

Egumbo lyo mondoolopa Egumbo ndika ohali adhika owala meendoolopa ngaashi; Ovenduka, Ondangwa, Oshakati. Komukunda ito a dhako egumbo lya tungwa ngeika lyo opala.

Etango unene ohali ningine pohamano noheyali yokomatango, oha kweende taku wiwile sigo etango lya yimo. Taku tameke kuna omilema thokothoko.

Ombuga ya Namibia Ohamu adhika omwiidhi, omuna omiti dhoka omifupi dho odhiili kokule lela.

Onduli osho oshinamwenyo oshile. Oyi na omagulu omale oshowo othingo onde yu uka mombanda. Ohayi adhika moshikunino shiiyamakuti ngaashi mEtosha.

Oonkambe odho iimuna yasimana muuyuni oshoka ohadhi tulwa omathigathano wuunkambe wo kutondoka. Ohadhi tekulwa kaantu yedhi tula miigunda moka hadhi pe wa iikulya nomeya.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka ha yi adhika momeya. Aantu oha ya longitha oonete oku kwata oohi momeya omale, ee taye ke dhi lya nokulanditha

Oohi, Aantu ohaa hogolola oohi ndhono dhi na omalutu omawanawa na ohadhi kokelele opo ya tule muundama wawo woku dhi tekulila opo dhi kokelele yalye yo yalandithe.

Oondjuhwa oontokele ohadhi tekulilwa onyama, ohadhi kala dhili moshikuku mono tadhi pewa iikulya nomeya kehe ethimbo.

Oonete dhokukwata oohi Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi momeya omale. Oonete ohadhi kwata oohi odhindji. Aantu ohaya hili onete ndjoka momeya.

Ondjamba oyi na omunkati omule ngoka hayi longitha oku teya iihwa tayi tula kokana yilye. Ohayi longitha omunkati oku kutha omeya medhiya tayi tula komulungu. Ondjamba oyi na omayego gaali ngoka ge na ongushu ngele ga landithwapo.

Osheenditho shokutalela po. Aatalelipo ngele taa yi pomahala hoka kaaku na omahala gokulala, osho ep gokulela, ohaa yi noohauto ye dhi tula iinima pombanda, uutenda wokulala, omasiga hoka taya vulu okutelekela, nomeya nomahooli ye na ishewe.

Uuyuhwena owo uundjuhwa mboka uushona opo wa valwa, oha wu kuthwako kooyina eta wu tulwa mehala moka muna iikulya yawo nomeya opo wu koke ta wu endelele.

Efuta ohali adhika mo Namibia kOmbaye, koSwakopmund noshowo ko Luderitz, olyo ehala ndoka lina omeya ogendji. Mefuta ohamu adhika oohi.

Ompanda osho oshinamwemyo shoka shina oniga yimwe yili momupolo. Ompanda eyego lyawo olya simana oshoka olina ongushu muuyuni.

Ondoolopa oya tungwa mombuga. Omuna omagumbo omashona taga yalulwa. Oyili popepi noondundu.

Welwitschia osho oshimeno shoka shi li mombuga yaNamibia. Osha simana oshoka ohashi ningi ethimbo inaashi sa.

Iiyuma oyo iikwatelwa yaAwambo. Ohaye yi longitha okutulamo ngaashi omalovu noshowo omagongo. Momagumbo gamwe iiyuma omo hamu kala mu na ontaku yokunwa.

Oshini olyo ehala mpoka hapu longekidhilwa uusila. Aantu ohaya kutha iilya, eta yeyi tula koshini, etaya kutha omihi dhoka taya tsu nadho iilya, shampa iilya ya tsuwa ohayi thithwa, aantu etaya mono mo uusila.

Ominino dhoku tekela iimeno omahala hoka inaku lokwa nawa oshowo aantu mboka haa kunu mokwenye ohaalongitha ominino dhoka hadhi tekele kehe oshimeno kehe poshimeno opena ombululu yoku tekela.

Onete yokukwata oohi momeya moka omale aantu ohaa mangele onete yokukwata oohi kombautu ombautu ohayi hili onete momeya moka.

Ominino dhokutekela iimeno, iikunino mbyoka iinene omutu itaa vulu okutekelitha eyemele ohaya longitha ominino ndhoka hadhi tekele kehe oshimeno pekota lyasho.

Ongandu oyo oludhi lwiikoko, ndyoka hayi adhika momeya. Ongandu onene molutu, nohayi adhika komilonga ngaashi gwaKavango. Ohayi kala momeya, etayi ya kooha dhomulonga yinyange.

Oku tekula oohi Oohi ohadhi tekulwa dha tulwa muundama. Ohadhi pewelwa mo iikulya. Muundama ohamu kala muna omeya kehe ethimbo. Ohadhi tekulilwa oku liwa oshowo dhi landithwe po.

Okukuna iimeno, aantu ohaa longwa oku tonatela iimeno ngaashi okukonga evi mpoka taa kunu iimeno yawo nokuyitekela oshowo uuhoho mboka hawu opala iimeno yawo.

Ngele omeya omale muna oohi, aantu ohaya longitha onete okukwata oohi. Ohayi hilwa nee kaantu oyendji, yamwe oyeli momeya, yamwe oya kwata kombinga nokombinga.

Oongombe dhika oha dhi teku lilwa omahini ohadhi kala miingunda yadho omonee tadhi pewelwa iikulya nomeya. Oongombe dhika odhi holike oshoka oha dhi zi omahini ogendji.

Omulonga gwaKavango ohagu kala guna omeya omvula ayishe, pethimbo lyokwenye oshowo pethimbo lyomvula. Ohamu adhika oohi, oongandu oshowo oondjamba dhomomeya.

Oondjuhwa ontokele ohadhi teku lilwa onyama. Ohadhi tulwa koshikuku hoka kuna iikulya ya gwana kehe ethimbo oshowo omeya, ohadhi teku lilwa opo dhi landithwepo.

Okashina ko ku kulula omwiidhi, ohaka longithwa oku kulula omwiidhi muupale womatanga opo omwiidhi gu kale gu thike pamwe. Okashina hano ohaka longithwa komuntu.

Oku kuna iimeno paunongononi. Iimeno tayi kunwa pehala mpoka pwa longekidhwa, tayi mono uupyu okuza koolamba nombepo yoku menitha iimeno tayi endelele, tayi talika nawa.

Ominino dho ku tekela iimeno, opo iimeno yi koke tayi endelele yili metonatelo, aantu ohaya tula po ominino kehe pekota lyoshimeno ndhoka tadhi tekele oshimeno kehe esiku.

Oondjuhwa dhokomikunda ohadhi pewa iikulya tayi umbilwa pevi opo ne hadhi kala tadhi yanga mpoka iikulya yadho.

Etango tali piti, etango ohali piti unene pohamano nenge po heyali. Ohali eta uuyelele mboka uuwanawa hawu monika unene kombanda yomeya.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile shomo kuti oshina othingo onde, oshina omagulu omale nohashi adhika moNamibia miikunino yopashigwana.

Ongandu oyo oshinamwenyo oshinene hashi adhika komulonga. Ohashi adhika komilonga ngaashi, gwaKavango. Ohashi kala momeya, noshowo kooha dhomeya pethimbo lyomutenya.

Oondjuhwa ndhoka ihaadhi kala koshikuku ngele ihadhi pewa iikulya yagwana, ohadhi ka yanga mepya nenge melundu opo dhi konge iikulya yadho ku dho dhene.

Omatama ogo iikwamboga mbyoka hayi tulwa mo mweelelo, osho wo ohaga tetwa e taga ningi okasopa hoka haka lithwa onyama. Aantu ohaya kunu omatama ye kega landithe po.

Ehala lyakuvululukwa po olya tungwa popepi nomulonga. Opu na uupundi uuyali pondje mboka wo ku vululukwa po. Ehala ndika oli na omilunga nomiti omile.

Oshikunino, oshikunino olyo ehala moka hamu kunwa iikwamboga. Iikwamboga ohayi kunwa aantu yalye oshowo ohayi landithwa po komahala gomalandithilo.

Ondulioyo oshinamwenyo oshile, oshi na omagulu omale nothingo onde. Uuna tashi nu omeya ohashi tonyo omagulu gasho gokomeho, opo sha adhe medhiya.

Okutekula koohi ohadhi tulwa muundama moka hadhi pewa iikulya opo dhikoke, shampa dhakoko ohadhi kwatwa e tadhi kalandithwa po osho wo aantu ohaya li oohi.

Oongombe ohadhi tulwa miigunda moka muna iikulya nomeya. Iikulya mbika ohayi kala yi na uundjolowele. Ohadhi tekulilwa onyama osho wo omahini.

Oshikunino osho ehala ndoka hamu kunwa iikwamboga. Aantu ohaya kunu iikwamboga yokulya oshowo ohaye yi landitha po komahala goku landithila iikwamboga.

Aatalelipo ngele yaka talelapo ehala mpoka kaapunasha oondunda dhokulala oha ya yi nootenda dhawo e taya hungu oontanda mpoka taya lala.

Ominino dhoku tekela iimeno ohadhi tekele kehe oshimeno pekota lyasho. Ohadhi longithwa oku tekela iimeno komahala hoka ihaaku lokwa, osho wo pethimbo lyokwenye mpoka kaa punasha omeya.

Omayi ohaga valwa koondjuhwa dhoka hadhi kala dhili koshikuku, hadhi pewa iikulya yagwana kehe ethimbo nomeya. Ohadhi valele omayi koshikuku aantu taye gatoola mo.

Mbakumbaku goku teta omwiidhi okuna omatemo ngoka galongwa haga tete omwiidhi. Omwiidhi nguka ohagu gongelwa e tagu mangwa gupewe iimuna pethimbo lyokwenye nopethimbo omvula inayiloka nawa.

Omulavalava, omulavalava oyo onete ndjoka hayi tegwa momeya yathikama sho oohi tadhi kambadhala okupita po ohadhi kwatwa . Aantu ohayeya ne taya tegulula omulavalava etaya kuthako oohi ndhoka dha kwatwa ko.

Ehala lyokupungula omeya. Ohali fulwa po kaantu, e tali tulwa onayilona kohi opo omeya kaaga pwiine mo mbala. Aantu ohaya pungula mo omeya go ku longitha, oshowo ohaya tula mo oohi ya tekule.

Oongombe dhomahini ohadhi tulwa moshigunda moka tadhi pewa iikulya ya gwana kehe ethimbo . Oongombe ndhika ohadhi kandwa nomashina opo aantu yamoneko omahini ogendji

Ehala lyokuvululukwa po olya tungwa po pepi nomulonga, opu na okapundi nokataafula kokuvululukwa po wa kuutumba wa tala momulonga.

Omuntu shampa asi, oha fumvikwa mevi, lyili momayendo, e tapu tulwa emanya, lininge endhindhiliko nokutya pehala mpoka opwa fumvikwa lye.

Oshikuku shoondjuhwa ohaku kala kuna oondjuhwa idhindji dhoka hadhi pewa iikulya yagwana. Ohadhi pewa omeya gokunwa, oondjuhwa dhika ohadhi tekulwa opo dhilandidhwepo.

Oshikunino shoondjuhwa moka hadhi kala tadhi pewa iikulya nomeya opo geli. Ihadhi ka nyanga nande nande, ohadhi kala dhili me tonatelo kehe ethimbo. Iikulya ohayi kala yagwana.

Oohi ndhoka hadhi tekulwa ohadhi pewa iikulya . Kehe ethimbo ohadhi tonatelwa, tadhi talikwa ngele otadhi ehama nenge itadhi ehama . Ohadhi kala dhatulwa muundama uushona nuunene.

Okashina kokupulula kokoonyala, okashina hano ohaka longitha omahooli ohaka kwatwa komuntu ngele ta pulula. Ohaka longithwa okupulula pehala mpoka puushona.

Okatenga okashona koku tekela iimeno. Oha ka longithwa oku tekela iimeno momagumbo oshowo muukunino uushona. Okawanawa oshoka iha ka hepeke omeya.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa kaantu tadhi pewa omeya, iikulya, osho wo ohadhi tonatelwa dhi talike ngele otadhi ehama nenge odhili nawa. Oondjuhwa ohadhi tu pe onyama niimaliwa ngele dha landithwa po.

Omugongo omuti gwasimana maawambo, ohagu i mi iiyimati hayi ithanwa oongongo. Oongongo ohadhi kolwa e tadhi tu pe omagongo ngoka haga nuwa, osho woo shampa oongongo dha kukuta ohadhi tendwa e tadhi zi omagadhi ngoka haga tulwa kiiyilelwa.

Omusamane nguka ota gandja uuyelele nkene oondjuhwa hadhi tekulwa, iikulya mbyoka hadhi pewa nomeya osho wo ngee ondjuhwa otayehama oyili ngiini. Okuna uunongo moondjuhwa.

Mbakumbaku goku teta omwiidhi okuna omatemo goku teta omwiidhi ngoka hagu mangwa eta gu pungulwa gu longithwe pethimbo lyokwenye osho woo ngele omvula inayi loka nawa.

Okashina okashona kokupulula, oha ka longithwa okupulula mepya, ohaka longo komahooli ko oha ka kwatwa komuntu ngele ta pululà.

Uuyuhwena owo uuyuhwa mboka uushona. Oha wu kuthwa ko kooyina, ta wu tulwa mehala wi ikalela, ta wu pewa iikulya yawo, osho wo omeya opo wu koke ta wu endelele kaa wu li pooyina.

Aantu mbaka otaya longitha onete oku kwata oohi mokandama . Ndele omuna oohi odhindji . Oohi ndhika otaya kalya osho woo otaya ka landitha.

Ominino dhoku tekela iimeno . Komahala hoka ka kuna omeya ga gwana osho woo pethimbo lyokwenye , aantu ohaya kunu iimeno yawo , tayi tekelwa kominino dhoka hadhi tekele pekota lyoshimeno kehe.

Ombwa yomomeya, Ombwa yo momeya oha yi adhika kefuta, oshipa shombwa yomomeya ohashilongithwa oku ninga omapaya oshowo uunima wopiikesho.

Ombuga yaNamibia olyo ehala ndyoka ihaali lokwa unene. Ohamu adhika omwiidhi oshowo uumeno uufupi, Omiti dhomombuga yaNamibia omifupi.

Ehala lyokuvululukwapo olya tungwa popepi nomulonga, opu na uupundi wokuvululukwapo nolili kohi yomiti omile.

Efuta lya Namibia olya tsakanena nombuga. Efuta olyo ehala ndyoka lina omeya omale . Ohamu adhika oohi, oombwa dhomomeya noondhila.

Oondjuhwa dhomayi, ohadhi tulwa koshikuku hoka hadhi kala dhili pomahala gawo puna iikulya nomeya. Oondjuhwa dhika ohadhi vala omayi ogendji pethimbo.

Oongombe dhoka dhomahini ohadhi kala dhili pomahala gadho mpoka hadhi pewa iikulya oshowo ohadhi kandwa komashina.

Oonkanga oyo iimuna yomokuti . Monale kakwali hadhi tekulwa ihe payife aantu oyendji momagumbo gawo oyenamo oonkanga.

Oondjuhwa ohadhi tulwa moshikuku moka hadhi pewa omeya, iikulya. Ohamu kala muna iikulya kehe ethimbo tadhi li dho dhene ihadhi halekwa, ohadhi tekulilwa opo dhilandithwepo nenge dhi ninge iikulya ngaashi onyama.

Oongombe odho iimuna mbyoka hayi tonatelwa kaantu. Pethimbo lyokulonga ohadhi lithwa, uusiku tadhi edhililwa. Oongombe ohadhi tupe onyama, oshowo omahini.

Momakuti omanene mono itoo vulu okumona ondjila omwandhindilikwa nomandhindhiliko giili ngoka taga ulike komahala ngoka kwagamenwa nenge hapu endiwa kaantu olundji.

Oondjuhwa tadhi nyanga. Ohadhiyi mepya, tadhi ka konga iikulya ya dho oshoka odhili pomahala mpoka ihaa dhi hawalekwa iikulya, ndho ka dhili koshikuku. Ohadhi inyangele dho dhene.

Uutenda wo kulala, komahala hoka kakunasha oondunda dhokulala aantu ohaya ka unga ontanda taya dhike po uutenda, taya kala taya lala muutenda moka.

Okunyanga. Oondjuhwa ndhoka ihaadhi kala kiikuku, dho ihadhi pewa iikulya ya gwana, ohadhi yi mepya dhi ka konge iikulya yadho dhodhene.

Omulavalava ogwo onete ndjoka ha yi tegwa momeya yi kwate oohi. Aantu oha yeya esiku lya landula ko ta ya tala noku kuthako oohi dhoka dha hakela ko.

Onduli oyo oshinamwemyo oshile, oyina othingo onde, ngele tayi nu omeya ohayi gonyo omagulu gayo gokomeho opo yi adhe pomeya.

Oshini olyo ehala mpoka hapu longekidhwa uusila wiilya. Aantu ohaya kutha iilya eta yi tulwa koshini hoka hayi tsuwa etayi thithwa. Uusila ohawu longithwa okudhunga ontaku osho wo oku teleka oshimbombo.

Okashina kokukulula omwiidhi. Ohaka longithwa okukulula omwiidhi gu kale omufupi. Ohaka longithwa nee okukulula omwiidhi gwomuupale wokudhana etanga.

Oshikunino shotama, olyo ehala moka omatama ha ga kunwa. Omatama oha ga kala ga mangelwa kiiti yuukilila opo ga ze omatama ogendji.

Okashina ko ku teta omwiidhi. Oha ka tete omwiidhi ngoka hagu mangwa eta gu pungulwa opo gu longithwe pethimbo omvula inaayi loka nawa ,osho woo pokwenye mpoka iikulya inaayi gwana.

Ongandu oyo oludhi lwoshikoko ndoka halu adhika momeya. Onene molutu, ohayi adhika momulonga ngaashi gwa Kavango. Ohayi kala momeya, osho wo ohayi ya kombanda yiye yi nyange.

Okashana Okashana olyo ehala mpoka iiyamakuti hayi kala oyindji. Opu na omeya. Ohamu adhika iiyamakuti oyindji ngaashi oosino, oondulu, uumenye noongolo.

Ovenduka oyo oshilandopangelo shaNamibia. Ohayi adhika pokati koshilongo. Omu na oombelewa odhindji dhoshilongo. Ohamu adhika omagumbo.

Oholongo oyo oshiyamakuti shi na ooniga mbali oonde. Ooholongo ohadhi kala tadhi kondjo. Ooholongo ohadhi adhika moofaalama osho wo miikunino yiiyamakuti.

Ekodhi, ekodhi olyo ondhila yomokuti. Oli na omutse omutokele lyo molutu eluudhe, ekodhi ohali yakula oondjuhwa nuunamwenyo uushona.

Oshithima shuusila wepungu oshitookele. Ohashi ningwa muusila wepungu. Ohashi lithwa onyama nenge okamboga.

Iilya edhina limwe omahangu, oya simana kaawambo oshoka oha yizi uusila mboka hawu longithwa oku dhunga ontaku osho wo woshithima.

Ondjambameya ohayi adhika komulonga gwaKavango . Osho oshinamwenyo oshinene molutu . Ohashi adhika momeya . Pethimbo lyuutalala ohashi ka uvapo okamutenya kombanda.

Oshikunino shoondjuhwa osho ehala ndyoka hamu tekulwa oondjuhwa. Oodjuhwa ohadhi pewa iikulya nomeya mehala moka, ihadhi zimo dhi kanyange.

Iingulu oyo iitekulwa namwenyo yomomagumbo, aantu oye yihole oshoka ohaamono onyama yokulya no yokulanditha. Kiingulu ohakuzi omagadhi ngoka haga kangwa gokulya.

Ominino dhokutekela iimeno. Momahala moka ihamulokwa omvula yagwana naamoka aantu haya kunu pethimbo lyokwenye, ohaya tula po ominino dhoka hadhi tekele iimeno pethimbo, hadhi tekele oshimeno kehe pekota.

Omulonga, omulonga ohagu kala guna omeya omvula ayihe kashina née kutya opethimbo lyokwenye. Momulonga omuna iimeno yaziza nawa mo ohamu adhika oohi.

Oshigunda shoongombe, aantu ohaya tekula oongombe yedhi tula miigunda moka hadhi pewa iikulya yagwana osho wo omeya. Ohadhi tekulilwa omahini osho wo onyama.

Ondjamba edhina lyawo limwe kahenge. Ohayi longitha omunkati gwawo okukutha omeya medhiya tayi tula komulungu gwayo. Ondjamba oyi na omayego gawo gaali ge na ongushu ngele ga landithwa po.

Osino oyo oshiyamakuti shina ooniga oonde dhuukilila mombanda. Ohayi adhika miikunino yiiyamakuti osho wo moofaalama dhopawumwene.

Aantu ngele taakwata oohi momeya omale aantu ohaalongitha onete okukwata oohi, oshoka onete ohayi kokololwa yo ohayi kwata oohi odhindji.

Oshikuku shoondjuhwa olyo ehala moka oondjuhwa hadhi kala . Ohamu kala muna iikulya oshowo omeya oshoka oondjuhwa dhomo shikuku ihadhi ka nyanga ohadhi tekulilwa onyama oshowo omayi.

Oohauto dhomatalelepo, miikunino yiiyamakuti moka aantu haya yi yakatalele po ohamu adhika oohauto ndhoka hadhi fala aantu hoka kuna iiyamakuti.

Oondjuhwa ndhoka ihaadhi hawalekwa iikulya ya gwana osho wo ihaadhi kala koshikuku hoka tadhi pelwa ko iikulya ya gwana ohadhi yi tadhi ka nyanga tadhi ka konga iikulya yadho dho dhene.

Oshikunino , aantu oyendji oyena iikunino moka haya kunu iikwamboga, iikwamboga shampa yakoko ohayi falwa komahala gomalandithilo , yikalandithwepo aantu yamonemo iiyemo.

Oombaka, Oombaka oyo iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaantu tayi pewa iikulya oombaka odhihole okukala popepi nomeya, onyama yadho oha yi lika kaantu.

Oshikunino shomapungu. Ohaga kunwa kembakumbaku sho osho wu wete ge li moondjila dha ukilila, go ogendji. Ohaga kunwa opo ge tupe iikulya oshowo ga ka landithwe po.

Oshithima shuusila wepungu ohashi ningwa muusila mboka wa za momapungu. Omapungu ohaga tsuwa e taga eta po uusila. Ohashi lithwa omahoka. Ohashi kala oshitokele.

Ha kehe evi li thike pamwe ngaashi mOvenduka evi kali thike pamwe, omuna oondundu ndhoka dha longwa momamanya dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Ombakumbaku ohayi longithwa okupulula momapya oshoka ohayi endelele, yo ohayi longo ehala enene pokathimbo okashona yi vulithe ngele to longitha iimuna ngaashi uundoongi.

Oongombe, oongombe monena ohadhi tulwa moshigunda moka muna iikulya ya gwana kehe ethimbo osho wo omeya. Ihadhi yi kokule dhi kalye.

Iikuki ohayi longekidhwa miituthi yenyanyu ngaashi omashasho, omakoleko, oohango osho wo omavalo. Ohayi ningwa aantu opo ya pandulile pamwe .

Iilya oyo hayizi uusila mboka hawu dhungwa ontanku noshowo hawuningi oshimbombo noshikwiila. Iilya ohayi longekidhwa ngeyi ohayi kunwa etayi koko, etayi tewa ko, etayi yungulwa opo aantu yamone mo iilya ndyoka.

Esiga lyoku yotha onyama ohali longithwa okuyotha onyama, oha li tulwa omakala niikuni mbyoka hayi temwa e tayi yotha onyama.

Ompanda oyo oshinamwenyo sha gamenwa. Ohayi kala moshikunino shiimuna ngaashi mEtosha. Eyego lyompanda oli na ongushu nayi nayi.

Omatama ogo iikwamboga mbyoka hayi tulwa komweelelo oshowo ohayi ningwa okasopa hoka haka lithithwa onyama. Ohaga adhika miikunino.

Ondjamba edhina limwe kafute kanenganga .Osho oshinamwenyo oshinene miiyamakuti. Ohayili iimeno . Ohayi adhika miikunino yiiyamakuti. Omayego gayo ogena ongushu.

Oshithima, onyama nokatama oya simana kaawambo, oshoka kehe esiku osho ha yali uulalelo watya ngaaka .

Olufuko osho oshituthi shomuthigululwakalo gwaawambo hoka haku falwa uukadhona opo wukadheulwe wuninge aakulukadhi.

Ominino dhoku tekela iimeno, komahala hoka kaa kuna omeya ga gwana aantu ohaya tulamo ominino dhoka hadhi tekele kehe oshimeno pekota lyasho.

Ontungwa yoku kwatela oshithima. Aawambo ohaa tula oshithima shawo pontungwa shi pole, opo aantu ya lye. Oha yi longwa moombale.

Ongalangombe, ongalangombe ombala yife ongombe, oyina olutu lwafa longombe, oyina ooniga. Ohayi adhika mokuti, ihayi tekulwa.

Oombakuku dhokupula, aantu paife ohaya longitha oombakumbaku dhokupulula oshoka ohadhi endelele okupulula inadhifa iinamwenyo, ohadhilongo ehala enene pokathimbo okashona.

Omulavalava ogwo onete ndyoka ha yi tegwa momeya. Oha yi tulwa mpoka ha pu ende oohi, oha yi thigwa momeya, sho oohi tadhi ende po oha dhi kakatele ko. Aantu oha yeya nee konima yethimbo nenge esiku lya landula ko ee ta ya kuthako oohi dhoka dhakwatwa komulavalava.

Mbakumbaku ohalongithwa okupulula oshoka ohalongo ehala enene pokathimbo. Oyi na omatemo ngoka haga longo pehala enene.

Ominino dhokutekela iimeno ,miikunino moka mu na iimeno oyindji omuntu ita vulu ku tekela koonyala oshowo nokayemele oha longitha ominino dhoka hadhi tekele kehe oshimeno pekota lyasho.

Uukambe ohawu kayilwa tawuyi momathigathano ,oshowo aantu ohaya kayile uukambe ta yayi komahala gi ili nogi ili.

Ekondombolo olyo ondjuhwa ondumentu. Ohali longithwa oku londa uundjuhwa oonkiintu opo shi vale omayi. Aantu ohaya hogolola nee ekondombolo ndoka li na ombuto ombwaanawa hayi kokelele.

Okatenda kokulala. Pehala mpoka kapena oondunda dhokulala aantu ohayayi nuutenda wokulala taya yungu oontanda. Uutenda mbuka ohawu dhikwapo omo nee aantu haya lala.

Okamenye oko okanamwenyo okashona mokuti. Okethike konyala pamwe niikombo. Ohaka adhika moofaalama dhopaumwene nosho wo moshikunino shiiyamakuti.

Osino osho oshiyamakuti shi na ooniga oonde dhi li mombanda. Ohayi adhika moofaalama dhopaumwene osho wo miikunino yiiyamakuti ngaashi mEtosha.

Onduli Osho oshiyamakuti oshile. Oshina omagulu omale oshowoo othingo onde. Ohayi adhika miikununo yiiyamakuti yagamenwa ngaashi mEtosha National Park.

Okombitha olyo ehala lyoku telekela ohamu adhika iikulya, uuyha, uusindo, uumbele woku teta iikulya nulapi woku yoga iinima.

Ombakumbaku yokupulula. Oyi na omatemo ngoka haga hilwa kumbakumbaku. Omatemo ngaka ogendji ohaga pulula. Mbakumbaku oha pulula pehala enene pokathimbo.

Oshigandhi ohamu pungulwa iilya, ohashi longwa miiti mbyoka hayi mangelwa kumwe nomihuya. Oshigandhi ohashi kala sha tulwa okandunda opo iilya kaayi kulupe.

Onduli oyo oshiyamakuti. Ohashi adhika miikununo yiiyamakuti ngaashi mEtosha National Park . Oshina omagulu noshowoo othingo onde.

Onduli oyo oshinanwenyo shomokuti nohayi adhika miikunino ngaashi Etosha. Oyina omagulu omale yo oyina othingo onde. Osho oshinanwenyo oshile miiyamakuti.

Etango tali ningine ohali ningine komatango okuza potundi ontihamano nontiheyali yokomatango. Ohaku ende taku wiwile sigo kwaningi omilema.

Omayi goondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tulwa moshikuku moka muna iikulya nomeya ga gwana, ohadhi vala omayi eta geya ga toolwemo kaantu.

Ethimbo lyokuteya aantu ohaa longitha iiyaha oku tuta iilya. Ohayi homwa, niilya yifalwe kolupale hono iilya tayi yungulwa.

Oondjuhwa dhoka ihadhi hayalekwa iikulya nenge ihadhi pewa iikulya ndele inayi gwana ohadhi ka konga nenge tadhi ka nyanga iikulya yawo popepi negumbo.

Ongombe. Oongombe odho iimuna mbyoka hayi tekulwa. Oongombe ohadhi tupe omahini oshowo onyama. Oongombe iimuna mbyoka yasimana kaawambo.

Ombuga, ombuga ihayi lokwa unene, ombuga oyina omiti omishona, ombuga omuna oondjila ndhoka hadhi longithwa kaatalelipo ngele taa talelepo ombuga.

Oondjuhwa, ondjuhwa ohadhi tekulwa kaantu. Ohadhi pewa iikulya kehe esiku nomeya. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama osho wo ohadhi landithwapo etatu monomo iimaliwa.

Oshikunino olyo ehala moka hamu kunwa iikwamboga ngaashi iikwamboga yopashinanena . Iikwamboga yoludhi nduno ngele ya koko ohayi teya ko , etayi ka landithwa po .

Ekodhi olyo odhila ndjoka hayi tukilile, ohayi yakula iinamwenyo ngaashi oondjuhwa, omayoka. Ohali li iinamwenyo mbyoka ta li adha yiisila mombuga nenge mokuti.

Oseti Oseti oyo ehala lyoku kuutumba. Omuna iipundi noka taafula. Oseti ohayi longithwa kaakuluntu ngele ta ya kundathana oshowo ethimbo limwe aantu ohaya vulu oku ya oku lila moseti.

Oondundu. Hakehe evi to adha lithike pamwe. Omavi gamwe kage thike pamwe oto adha mo oondundu dhimwe oonde , dhimwe oomfupi . Oondundu ndhino odhaza momamanya nenge omamanya omale.

Okutsika iimeno, iimeno ohayi tsikwa yitupe iiyimati yo kulya noku landitha osho wo iimeno ohayi kwathele opo evi kali pepepwo nenge lyi falelwe ko omeya.

Oohi ohadhi yulwa momadhiya, miishana oshowo moondama, odho iikulya yaantu nohadhi landithwa opo aantu yi imonene iimaliwa yawo.

Omatemo gokupulula ogaga longithwa kumbakumbaku. Ohaga longo ehala enene pethimbo eshona.

Okutega oohi. Oonete ohadhi longithwa oku kwata nenge oku tega oohi. Oohi ohadhi tegwa dhi ninge iikulya nenge dhi landithwe po, tu mone mo iimaliwa.

Ombila Ngele omuntu a si oha fumvikwa mombila, e tapu tulwa endhindhiliko ngaashi emanya tali ulike nokutya pehala mpono opwa fumvikwa lye.

Oshini, oshini ohashi longithwa okutsa iilya. Monale shoka kwali kuna omashina aantu okwali haya kutha iilya taya tula poshini e taya longengidha uusila wawo. Paife ohashi longithwa ngaa momagumbo gamwe, hawunene.

Oohi ohadhi tekulwa dha tulwa moondama. Ohadhi pewa iikulya kehe ethimbo osho woo oohi ohadhi tonatelwa, dhi talike ngele otadhi ehama nenge itadhi ehama.

Oondama dhokutekula oohi. Aantu ohaya tekula oohi taye dhi tula moondama . Ohaye dhipe iikulya yo ohaye dho tonatele taya tala ngele otadhi ehama nenge odhili nawa .

Etiti olya hongwa mevi, ohali longithwa oku kwatela iikulya ngaashi omweelelo. Etiti monale olyo lyali uuyaha wetu.

Ombonga yushimba, ombanga yushimba oyo iimeno mbyoka hayikunwa opo yitupe iikulya, ombonga yushimba ohayi kunwa koofalama ota yi landithwa po.

Okuhelela, opuna oombakumbaku yamwe mboka yena omatemo go kuhelela, haya longithwa okuhelela, nayamwe mboka yena omatemo go kupulula, opo aantu yakune omapya.